Umfanekiso ophezulu utshengisa umzali olomntwana ogulayo ,Lapha udolotela ukhangele ukuthi umntwana engabe etshisa okungakanani .

Umfanekiso ophezulu utshengisa inkazana efundayo egeza izandla ngesikhathi ivela esambuzini lokhu kuveza ukuhlanzeka ngoba esusa icikwane ezandleni zakhe.

Umfanekiso ophezulu ubonakalisa umbhalo otshengisa ukuthi isibhedlela lesi sihlola izimo ezinjani.